Ngosuku lokuhlatshwa kwabantwana abancane ama injection, uyabona abazali sebebuthene behamba lengane zabo ezibhedlela. Kuqakathekile ngoba kuyenza ingane ezincane zikhule zisazi.

ungafika esibhedlela abomongikazi bayakuyamukela ngothando bayaku tshekha i thepheletsha, bekutshekhe i bhiphi lokutshaya kwenhliziyo yakho besebeku bhala phansi bebesebeku hambisa ku dokotela lapho ozafika ukhulume ngohlupho lwakho.

Izigulane lazo uma zisiya esibhedlela kufanele zivale imilomo yazo ngamamasiki. Ukanti vele abomongikazi bahleli bezivikele ngazo zonke izikhathi. Njalo bebobotheka betshengisa uthando ezigulaneni zabo.

Abezempilakahle kulezinsuku bayahamba besenza ama "Campaign"befundisa ngokwemikhuhlane etshiyeneyo, bahlezi behlanzekile bagqoke ama"uniform " ayi "blue".

Amanesi ayakuqakathekisa ukuhlala ezivikele ngazozonke izikhathi. Ngemva kokuba bahlabe abantwana amajekiseni bahleli begqoke amagilavisi njalo bahleli behlanzekile ngazozonke izikhathi. Unesi ugqoke iyunifomi eyiphinki.

Kulamagcikwane amemetheka masinyane okwenza abongikazi bahlale bezivikele ngazozonke izikhathi begqokile kusukela ekhanda kusiyafika enyaweni zabo ukuze labo bengathathi lelogcikwane eliyane lehlele kuleyondawo ngalesosikhathi.

Kulensuku lapho ingane ezihamba khona ukuyahlatshwa ama injection avikela emikhuhlaneni eminengi kuqakathekile ukuthi njengomzali wazi wonke ama injection aphiwa ingane yakho.

Kuhle ukufundisa izingane ngokwempilakahle kulezinsuku. Minengi imikhuhlane njalo ethelelwanayo. Bengaba lolwazi ngaleyo mkhuhlane ukuthi bazivikele njani, kuqakathekile kibo njalo.

Ezibhedlela kulendawo lapho okubuthelelwa khona izinto eziyabe zisebenzile. Ezigoqela amaglovisi, lama-mask, abayabe, bewasebenzisa. Kulesikhathi sokuthi, bahambe, bayetshisa lezizinto.

Amanzi aqakathekile ngazo zonke izikhathi njalo ayavikela emikhuhlaneni eminengi abempilakahle bahleli befundisa ngazo zonke izikhathi kungaba kusezikolweni lalapho esihlala khona ukuthi ungaqeda ukusebenzisa i toilet kufanele ugeze izandla.

Abongikazi uma behlaba umntwana ijekiseni bayabe bebanengi. Omunye engomlibazisayo, exoxa laye. Ukuze angezwa ubuhlungu. Omunye, engumahlaba wakhona.

Kulemikhuhlane etholakalayo njalo ebulala masinyane ukwenza ukuthi uma umuntu efile kuleso sigaba kumbe kuleyo ndawo iyake ivalwe okwesikhathi esifitshane babuye njalo basebenzise asprayi ukuze babulale lowo mkhuhlane.

Odokotela bahleli begqokile ngazo zonke izikhathi bezivikela bayagqoka amagilovisi ezandleni zabo isugulani singafika basihlole bayakhipha lawomagloves bawalahle besebegqoka futhi amanye amagloves ukuze bakhangele esinye isigulane esilandelayo.

Abenza ngokokuopharetha bayabe bezivikele amehlo abo njalo endlini abaopharethela kiyo ihleli ilamalayitsi ngaso sonke isikhathi iyabe njalo ilemitshina emikhulu ehlola phakathi komuntu.

Abezempilakahle bahleli bazivalele labo ukuze bengatholi imikhuhlane ethelelwanwayo. Kufanele bazivale ubuso, bagqoke njalo lamaglavisi okuvala izandla zabo.

Minengi imikhuhlane etholakala emizimbeni yabantu kulezinsuku, sokufuna bona abaze mpilakahle abaziyo ngokwaleyi mikhuhlane lokuthi iyelatshwa njani.

Sibona abezempilakahle abazivale umzimba wonke kusukela ekhanda kusiyafika enyaweni kuyancedisa ukuba umuntu engathathi imikhuhlane ezigulaneni

Uma ufika esibhedlela kulamabhentshi ayabe efakiwe phandle uyafika lawe uhlale ngoba kuyabe kulabantu abanengi abayabe befuna ukubona odokotela isikhathi sokuthi ungene singafika lawe uyangena.

Kulamalanga lapho omama abalengane ezincane abahamba khona ezibhedlela behambisa ingane zabo ukuze ziyetshekwa ukuba konke kurayithi yini emizimbeni yazo . Bakwanise njalo ukubahlabisa ama injekitshini ayabe efunakala ngaleso isikhathi.

Abezempilakahle bayakhuluma lomuntu bengakamelaphi njalo kulezinsuku bayahamba bekhuluma labantu ,kungabe kusezindleleni, ezikolweni kumbeni lasezitolo lapho okuthengiswa khona .

Wonke umuntu ulelungelo lokuhlatshwa injekhishini ungakhethekile ukuthi ungaba ngumuntu omdala umtwana omncane kumbeni amayouth akulezi insuku sokusiya ngokuthi ugula uphi umkhuhlane

Abezempilakahle bayahamba befundisa abancane ezindaweni abahlala kizo kulezinsuku okuyikho okujabulisa izingane. Bayafundiswa ukuze bazi ukuqakatheka kokuthi izandla zabo zifanele ukuthi zihlale zihlanzekile.

Amanzi ayimpilo njalo asebwnza imisebenzi eminengi kakhulu empilweni zabantu. Amanzi uyakwanisa ukuwanatha, kwesinye isikhathi uwasebenzise ukugeza kumbe uwatshise impahla zakho oyabe uzisebenzisa ukuze zihlale zihlanzekile.

Ezibhedlela kulama tap lapho okukhiwa khona amanzi ukuze izigulane uma zihlala kuleso sibhedlela zenelise ukukha amanzi okuzisebenzisela kungaba yikuwatsha kumbeni yikugeza kumbeni ukunatha.

Ezibhedlela kulezinsuku abantu sebekuqakathekisa ukuhamba beyebuthana lapho okubuthane khona abanye kungayisikho ukuthi bayagula kodwa belanda ukuthola ulwazi ngemfundiso eyenziwa ngobongikazi ezibhedlela.

Abemfundo yaphansi bayakuthakazelela labo ukufunda kulezi nsuku abezempilakahle bayahamba ezikolweni zabemfundo yaphansi befundisa izingane ngokuziphatha kahle lokwempilakahle kulezi nsuku sebekwazi konke.

Abazali labo kulezinsuku, sebeyithola infundo kwabezempilakahle. Kuqakathekile ukuthi babe lesikhathi sokuhamba bayehlanganela labanye ukuze bafundiswe ngokwezempilakahle langemikhuhlane esigcwele.

Amanzi aqakathekile njalo ayimpilo empilweni yethu kufanele wonke umuntu ahlale elamanzi Ayasetshenziswa ekunatheni ekugeziseni, ekunatheni kanye lasekuwatsheni izigqoko oyabe uzigqokile eziyabe zingcolile.

Sonke siyawafuna amanzi empilweni zethu, zinengi izinto esizisebenzisayo ngawo amanzi. Kwesinye isikhathi singaphekisa ukudla kwethu. Kukanti njalo siyenelisa ukuwatsha lempahla zethu ngawo.

Umongikazi uma ehlaba umuntu injection uyazivikela ngokugqoka amaglovisi ukuze igazi uma seliphuma lingenelisi ukufika ezandleni zakhe lasemzimbeni wakhe.

Abongikazi bahleli bebobotheka ngazozonke izikhathi. Umongikazi sibona ehlekelelela ingane encane eze ukuzelatshwa. Kuyenza layo ingane ibe lokuthokoza ingesabi abongikazi.

Kuqakathekile ukuthi labo abagula ngomkhuhlane wengqondo bahambe ezibhedlela ngazo zonke izikhathi bayehlanganela labanye bathole imfundo ezabenza bebekwazi ukuthi labo bangabantu abaphilayo njengabanye abantu.

Abezempilakahle benza umsebenzi omuhle njalo obukekayo kulezi insuku. Bayaba hambela abantu. Bengabe besemaphandleni kumbe besemadolobheni. Behamba bebafundisa ngokwezempilakahle.

Ungafika kwabezempilakahle uthola iminyango yonke ivuliwe ukwenzela ukuthi labo abagulayo benelise ukungena baqonde lapho abayakwelatshelwa khona. Kuqakathekile njalo ukuhlalisa indawo yezigulane ihlanzekile.

Abongikazi bayazivikela ngazo zonke indlela ukuze bengatholi ingcikwane kulowo abayabe bemelapha emlonyeni befake amamaski ikanti lasezandleni bayabe begqoke amaglovisi ukuze bengacithekela laloba ligazi eliyabe liphuma emuntwini.

Izibhedlela kuhleli kuhlanzekile. Kungaba kuphandle laloba phakathi kwesibhedlela kuhleli kuhlanzekile ngazozonke izikhathi. Kulamathephu njalo afakiweyo kuyo yonke indawo ukuze abantu bathole amanzi.

Ungafika esibhedlela kuyabe kulebhakane elilama arrow akhombela lapho oyabe usiya khona kulendawo ezinengi ezitholakala esibhedlela. Kulalapho okutholakala khona abayabe belindele ukubeletha kukanti njalo kulalapho okuya abayabe belande ukuyalatshwa.

Ezibhedlela kulendawo ezitshiyeneyo ofika uqonde khona , kulalapho obona khona udokotela kukanti njalo ungaqeda ukubona udokotela kulalapho ohamba khona usiyathatha leyo mithi oyabe uyibhalelwe

Abezempilakahle sebesize abantu abanengi abakade belobuvila bokuhamba esibhedlela bayabahambela ezindlini kwesinye isikhathi lapho okuyabe kubuthene khona abantu bayafika bebahlole iBP lokutshaya kwenhliziyo.

Kulamabhokisi agcinelwa imithi ezibhedlela kulezinsuku, osokusenza kubelula kubongikazi ukuthi bathwale lawo maphilisi behambe lawo kuzigulane. Amanye amabhokisi akhona ayabe elamaviri.

Ezibhedlela yindawo ehleli ihlanzekile ngazozonke izikhathi njalo eyakhwe kuhle. Lazo izigulane uma zifika kuleyondawo zizwa zikhululekile njalo zilethemba lokuthi sezelatshiwe.

Ezibhedlela kuhleli kuhlanzekile ngazo zonke izikhathi, phansi kuyabe kukiliniwe ukwenzela ukuthi amagcikwane engafiki kuleyo ndawo ngitsho laphandle esibhedlela kuyabe kuhlanyeliwe izihlahla eziluhlaza.

Ungafika esibhedlela kulebhakane eliyabe libhaliwe egedini njalo kuyabe kule arrow ekhombela lapho okufanele uqonde khona. Ezindaweni lezi zihleli zihlanzekile kungaba phandle kumbeni phakathi kwaleso sibhedlela.

Uma ufika ezibhedlela kulamabhakani alama arrow akhombela lapho okufanele uqonde khona, izibhedlela yindawo ehleli ihlanzekile njalo iyaceciswa ngazozonke izikhathi.

Ungakangeni esibhedlela kuyabe kule bhakane eliyabe libhaliwe ibizo lesibhedlela lokuthi sitholakala ngaphi kwendawo. Phandle kwesibhedlela kuyabe ku cecisiwe. I loni iyabe ithelelwa iluhlaza kukanti lezihlahla zakhona.

Ungangena ezibhedlela kulamabhentshi abafakiweyo awokuziphumulela. Lapho oyabe uhlezi khona uyakwanisa ukuba uzikhangelele iloni eluhlaza ukwenza ukuthi laloba ugula uzizwe usungcono.

lasezibhedlela kuhleli kuhlanzekile ngazo zonke izikhathi kuyathanyelwa njalo kuyaceciswa sibona umfanekiso otshengisa utshani obuluhlaza lendawo lapho okulatshelwa khona abantu

Kukhona njalo okwezempilakahle okuhanja kuphiwa abantu ukuze bakusebenzise isipeshali ebantwini besifazana zinengi izinto abaziphiwa ngaboMongikazi.

abezempilakahle balemitshina abayisebenzisayo ngazo zonke izikhathi njalo bahleli bezivikele emehlweni emlonyeni lasezandleni zabo lasemizimbeni yabo ukuze bengatholi imikhuhlane kuzigulane

Ezibhedlela ikhona njalo imibheda okulala khona labo abayabe bephathekil bemelele ukuhlolwa ngodokotela lalabo abayabe begula kakhulu kumele behlale esibhedlela okwe nsuku

Abongikazi labo bayazinika isikhathi sokubuthana bexoxa njalo bebonisana ngokuyabe kusenzakala ngaleso sikhathi okungaba kuhlupha abantu lokuthi bengakwenza njani ukuze kuvikeleke lokhu.

Sezikhona njalo izifundo ezifundiswayo ezimayelana ngokwempilakahle, okwenza ukuthi umuntu azi ukuziphatha kahle lokuznakekela emzimbeni wakhe ukuze engahlali engophathekileyo ngazo zonke izikhathi.

Ezibhedlela sezitholakalamnjalo indawo zokufundisela abafundi. Lokhu kuyabancedisa. Kuyabe kulemitshina etshengisa ukuthi lokhu kuncedani em8zimbeni yabantu. Lokuthi kusetshenziswa njani,

Banengi abafundi asebe join kwezempilakahle ikanti njalo kuqakathekile ukuthi babe banengi ngoba lemikhuhlane yakulezi insuku isisanda kufanele bafundele ukuthi iyelatshwa njani njalo ngaluphi uhlobo

Abezemphikalahle sikhona isikhathi abahlangana ngaso, befundisana, bebonisana ngokwezemphikahle, okungabe kuhlupha abantu kakhulu ngesoleso sikhathi, ukuze banancedise ngalolohlobo.

Bakhona abafundi abanengi abasebefunda ngokwezempilakahle. kukanti kuqakathekile ukufunda ngezempilakahle. Labo abezempilakahle kulezinsuku sebehamba besenza amacampain befundisa abantu ukuthi bafanele baziphathe njani.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi etshiyeneyo kukanti njalo kulendawo egcinelwa khona eminye yaleyi mitshina eyabe izimele nje phansi. Kukanti nje eminye imitshina yakhona ilamaviri.

Abezempilakahle bahleli behlanzekile ngazozonke izikhathi. Bagqoke ama Dust coat amhlophe bavalile imlomo yabo ukuze bazivikele emkhuhlaneni lasemagcikwaneni angatholakala kukeyo ndawo abayabe bekiyo.

Abezempilakahle bayahamba befundisa ngokuziphatha kahle langokuzivikela uma kulesigulane esingabe sihlala kuleyo ndawo. Kufuze umuntu azivale umlomo wakhe ngaso sonke isikhathi.

abongikazi bahleli bejabula ngazo zonke izikhathi osokusenza lokuthi ingane zakulezi insuku zijabulele ukuya ezibhedlela ngoba ziyazi ukuthi kulemfundiso eziyitholayo ngemva kokuba zelatshwe kumbe zihlatshwe ama injections

Abezempilakahle bayathatha isikhathi sabo befundisa izigulane ngokuziphatha kahle ngemva kokuba bazilaphe lezo zigulane sokuncede kakhulu lalabo abayabe behamba lezigulane

Abezempilakahle kulezinsuku bahamba befaka amabhakane kuzozonke izindawo amabhakane ayabe lotshiwe ngomkhuhlane ongabuhlupha ngaso lesi iskhathi langokutho lomkhuhlane ungavikeleka njani

Abezempilakahle njalo sebehamba kulezinsuku besenza amacampaign kungaba kusezindleleni, kungabe kusezikolweni, bahamba bethwele amabhakani ayabe ebhaliwe ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo ehluphayo.

Kulezinsuku abezempilakahle sebehamba njalo befundisa ngezempilakahle ezindleleni lase ndaweni ndaweni ezitshiyeneyo sibona lapha belamabhakane abawathweleyo alemifanekiso yalokhu abafuna ukufundisa ngakho.

Labantu kulezinsuku sebekuthanda ukuya lapho okulombuthano khona, okuyabe kufundiswa khona ngokwezempilakahle, banengi labesifazane labesilisa ababuthanayo befundiswa ngalezinsuku.

Ingane ezincane zingafika esibhedlela, odokotela bayaqala bakhulume labo, badlale labo baxoxaxoxe izinto ezinengi ezitshiyetshiyeneyo okubenza bajabule kakhulu besebeqala ukubelapha.

Imitshina esetshenziswa ezibhedlela eminye yakhona iyasebenza ifakwe phezulu kwamatafula kukanti eminye yakhona iyabe imikhulu kakhulu iyasebenza izimele phansi, zinengi izinto ezihlolwayo ngaleyo mitshina emizimbeni yabantu.

Abezempilakahle balesikhathi sokuxoxa lezigulani bexoxa labo behleka labo. Okwenza izigulani zizizwe sezipholile kuleyi mikhuhlane eyabe ibahlupha.

Uma susiyafika lapho okuyabe kulesibhedlela khona kuyabe kule bhakani eliyabe libhaliwe ukuthi sekusele umango ongakanani ukuthi uyefika kuleso sibhedlela ibhakani lelo liyabe libhaliwe njalo ibizo laleso sibhedlela lendawo lapho okutholakala leso sibhedlela.

omongikazi bayenza umsebenzi omuhle ezibhedlela kulezinsu labazali sebenelisa ukuhamba bayebuthana ukuze bafundiswe ngezempilakahle kuqakathekile njalo ukuthi laloba ungaguli wenelise ukuhamba esibhedlela

Omama abazithweleyo bayavunyelwa ukuhamba ezibhedlela bayohlala khona ukuze insuku zabo uma sezifikile kungabi lohlupho ngoba sithola kwesinye isikhathi bethola uhlupho lokuphuza ukufika ezibhedlela.

Ezibhedlela kulama bhakani atshengisa lapho okumele uqonde khona. Zikhona indawo ezinengi ezibhedlela ezitholakalayo. Kukhona lapho okutholakala khona, okubelethela khona abantu. Kwezinye izikhathi kulapho okuyabe kulatshelwa khona izigulane.

Kuhlezi kuqonqoselwa kubomama abazithweleyo ukuthi insuku zabo zokubeletha uma sezizakwana, sokufanele behambe bayehlalela ezibhedlela ukuze nxa iskhathi sesfikile kungabi lohlupho.

Abongikazi bayawasebenzisa labo amabhuku. Kulapho ababhalela khona amabizo losuku lwesigulane lesikhathi isigulane esiyabe sifike ngaso okufanele sibone ngaso udokotela.

Zihleli zihlanzekile izindawo okwelatshelwa khona izigulane njalo zicecisiwe. Kuyatholakala njalo amabhentshi ukuthi izigulane zenelise ukuziphumulela ngemva kokuba zibone omongikazi.

Abezempilakahle balemfundiso abayipha izigulane ngemva kokuba bezelaphe. Njalo bayavukela ekuseni behambe behlola ukuthi izigulane zabo zingabe zivuke kahle njalo zidlile yini.

Kubalemfundiso eyenziwayo ezibhedlela ngawo wonke amalanga osokusenza lezigulane zazi ukuthi ukuthi imikhuhlane itholakala njani njalo umuntu engazincedisa njani ukuze engatholi lowomkhuhlane.

Ungaya emaPharmacy uyaluthola usizo njalo akhona amaphilisi atholakalayo kukanti lama injection ayatholakala njalo emaPharmacy. So kulezinsuku ungaswela amaphilisi ezibhedlela uyahamba uyewathola emaPharmacy.

Zinengi izibhedlela eziyakhwayo kulezinsuku, ziyakhwa endaweni ezitshiyeneyo kungaba kusemaphandleni laloba kusemadolobheni kukanti lemikhuhlane siyanda kulezinsuku.

Kwesinye isikhathi omongikazi bayabuthana, befundisa, kumbe befundisana, ngokusetshenziswa kwemitshina eyabe isetshenziswa kulesosibhedlela. Labo bayafuna ukuba lolwazi oluphezulu.

Kulemitshina eminengi esebenza ezibhedlela. Kwesinye isikhathi abongikazi ikhona imitshina abayifaka emehlweni abo ukuze benelise ukukhangela okuyabe kuhlupha emehlweni omuntu .

Kuqakathekile ukuthi ungahlalahlala uhambe ezibhedlela uye tshekhwa i Bp lokutshaya kwenhliziyo yakho , kulezi nsuku abantu abanengi sebegula kakhulu ngalo mkhuhlane we BP.

Omongikazi bayaxoxisana lezigulane mazizo kwelatshwa bayahleka lazo babonisane kahle ngokwezempilakahle ngemva kokuthi bezelaphe okwenza ukuthi izigulane zizizwe sezingcono ekuguleni eziyabe zikuzwa.

Omongikazi kulezinsuku baqala ngokufundisa ngemva kokulapha izigulane; lokho kunceda labo abayabe bephelekezele izigulane ukuze bazi ukuncedisa labo abayabe bebuye labo.

Uma isisu sihlahla sikuhlupha ngazo zonke izikhathi, gijimela kwabazempilokahle. Kwesinye iskhathi kuyaba kufuneka ukuthi bekufake kumeshin bebone ukuthi kuyini okungabe kuhlupha phakathi kwesisu sakho.

Abezimpilakahle lezigulane bahleli bezivikele ngaze zonki izikhathi ngokugqoka ama "mask" emilonyeni ukuze bangathelelani imikhuhlane abongikazi bayaqala bafundise izigulane ngemva kokuzelapha .

Ikhona imitshina abayisevenzisayo ukukhangela amehlo kulezinsuku, kuqakathekile ukuthi ungezwa amahlo akho ebuhlungu gijimela kwabezempilakahle, uyakwanisa ukuthi kwesisinye isikhathi maybe ilihlo lakho liyabe lifuna uku opharethwa.

Akukhethelekile ukuthi unganani ukufundela ngezempilakahle bakhona abantu abadala abakufundelayo lengane ezincane lama youth lawo ayafundiswa ngokuziphatha kahle lokuthi bahlale njani ukuthi bahlale behlanzekile

Aba opharethayo bayazivikela ngazo zonke izikhathi kusukela ekhanda kusiyafika phansi ezinyaweni lasezandleni ukwenzela ukuthi bengathathi umkhuhlane kulowo abayabe bemu operator

Endlini yoku ophalethela kulemitshina emikhulu kakhulu. Esetshenziswayo lamalayithi atholakala kuleyo ndawo ukuze benelise ukubona okuphakathi komuntu oyabe egula.

Akhona njalo ama scan atholakala ezibhedlela athatha imifanekiso yomuntu etshengisa lapho okuyabe kulo hlupho khona. Kuqakathekile njalo njengo muntu ungazizwa ungezwa kahle hamba esibhedlela uyefakwa kuleyo mtshina.

Kuqakathekile ukuthi ungalimala kulezinsuku ugijimele etholampilo abongikazi bayawazi umsebenzi wabo bayakuncedisa ngazo zonke izindlela ilalobe ulimale kakhulu kangakanani bayazi okokwenza.

Uma inyawo zakho zihlala zibuhlungu gijimela kwabezempilakahle, yibo abalolwazi ukuthi bakutshekhe babone ukuthi kungabe kuyini okubangela ukuthi lezo nyawo ukuthi zibebuhlungu

Ungaya esibhedlela abongikazi kule information abayibhala phansi abahlala belayo ngazo zonke izikhathi .Ngolunye usuku uma usukhohliwe ukuthi wafika nini esibhedlela .Uyathola bekwazi ukuthi wafika nini njalo ngesikhathi bani .

Minengi imihlobo yemithi etholakala ezibhedlela eminye yakhona iyabe ingamanzi inathwa kukanti eminye yakhona iyabe ingamaphilisi kwesinye isikhathi kuyabe kufanele ukuthi uhlatshwe i injection.

Akufuzange uhlale kakhulu uma usizwa ukuthi awuzwa kuhle. Uma ikhanda lakho libuhlungu gijimela kwebezempilakahle ukuze bakusize ngokuphangisa benelise ukukupha umuthi ohambelana lawe ngaso leso skhathi.

Abongikazi umuntu omdala engafika ehluphekile esibhedlela bayamhlalisa phansi bamduduze bakhulume laye baxoxe kuhle laye babuzisise okungabe kumhlupha ngaso lesi sikhathi besebemlapha.

Amanzi aqakathekile emizimbeni yethu. Kulezinsuku abezempilakahle bahleli befundisa ngokuqakatheka kwamanzi, lawe uma uyisigulane kuvimelekile ukuthi uma usiya emtholampilo uhambe uthwele amanzi awokunatha.

Minengi imitshina ekwanisa ukuhlola umuntu igazi letshukela . Imitshina yakhona isebenza ngendlela ezitshiyeneyo eminye yakhona uyayifaka esandleni ibisikubhalela eyabe ikutholile.

Elebhu kutholakala imithi eminengi kakhulu. Eminye yakhona iyabe ingamanzi, ukanti eminye yakhona iyiphawuda lokhu kuyenza ukuze kubelula kuzifundi uma sezifundiswa zibekwazi ngokusebenza kwaleyo mithi.

Sokulemitshina etholakalayo kulezinsuku eyimihlobo etshiyeneyo, kuqakathekile lawe ukuthi ngesinye sezikhathi uyenelise ukuvakatshele abezempilakahle ukuze uyehlola umzimba wakho.

imitshina etholakala ezibhedlela ilungiswe ngendlela ezitshiyeneyo njalo isebenza ngendlela ezitshiyeneyo kakhulu eminye yakhona umunntu uyama phezulu abesehlolwa ukuthi u weya okangakanani

Ezibhedlela ayatholakala ama fridge kwenzelwa ukuthi kuleminye imithi engafuni ukuhlala ingaphandle kwamafridge ihlala ophakathi kwama fridge kukanti ikhona njalo eminye imithi eyenelisayo ukufakwa phandle kwe fridge.

Imitshina etholakala ezibhedlela eminye iyafanana lamakhamera okuthathisa amapikitsha kukanti eminye yakhona iyabe ilamavili ayo, mikhulu kakhulu iyabe imile phansi. Zinengi izinto ezisetshenziswa ngale imitshina.

Kulemitshina eminengi esetshenziswayo ezibhedlela kulezinsiku ehlola phakathi wemizimba kungaba phakathi kwekhanda kumbe emehlweni sokusiya ngokuthi wena ufuna ukuhlowa ngaphi kwendawo iyasebenza yonke leyo mitshina iyatholakala njalo ezibhedlela.

Emalab kuyatholakala izinto okufanele uzisebenzise ikhona imithi njalo efakwayo lamanzi ayabe etholakala ungakaqali ukubamba lutho uyageza izandla zakho ngalowo muthi oyabe ukhona then ungaqeda okwenzayo uyageza njalo izandla zakho.

Minengi imitshina etholakalayo ezibhedlela, kulezi insuku. Kukanti njalo isebenza ngendlela ezitshiyeneyo. Eminye yakhona mincane, Kukanti eminye yakhona mikhulu njalo.

Minengi imitshina etholakala ezibhedlela kulezi nsuku kukanti eminye yakhona mikhulu kakhulu njalo eminye yakhona ithatha izithombe ikutshengisa okuyabe kuphakathi komzimba wakho.

Manengi amagabha etholakala e"lab" amanye akhona afakelwa izinto ezitshiyeneyo ezigoqela umchemo kukanti amanye njalo afakelwa izikhwehlela bese kuhamba kusiya hlolwa.

Uma use lab ngazo zonke izikhathi kufanele uhlale uzivikele ubuso bakho, umlomo kanye lasezandleni ugqoke ama gilavisi ukuze leyo mithi oyabe uyisebenzisa eminye yakhona iyabe istrong akufuzanga ifinyelele emzimbeni wakho.

Kulemitshina okuthiwa ngamascan. Ethatha amapictures atshengisa, okungabe kuhlupha emzimbeni womuntu. Kungabe kungumuntu ozithweleyo, kumbe umuntu nje, ofuna ukukhangela ingaphakathi yakhe, okungabe kuphambanisekile.

Ema lab njalo kulemitshina eminengi ekhona eminye yakhona iyasetshenziswa ukufundisa izifundi ukuze zibelolwazi ukuthi imitshona yakhona isebenzani njalo isebenza ngaluphi uluhlobo

Abemtholampilo bayalithatha igazi kulezi insuku bahambe lalo emtshineni ukuyalihlola. Minengi imikhuhlane etholakala egazini. Kuqakathekile ukuthi ungahlala hlala uhambe emtholampilo uyehlola igazi lakho.

Kuqakathekile ukuthi umuntu anathe amanzi ngazo zonke izikhathi. Anathe amanzi ahlanzekileyo njalo ehlale elamanzi yonke indawo lalapho ahamba khona.

imfundo iqakathekile kulezinsuku labama laboratory sebefundisa abafundi ngama measurements ayenziwayo sibona inkomitsho elamanzi phakathi

Kuyabenza bajabulele ukuya etholampilo abantwana abancane, ngoba odokotela, kulezi insuku bahleli bebobotheka bekhuluma lazo ingane, njalo bebanika imithi, bebuthene labanye, ngoba umntwana angahamba abeyedwa, kwesinye isikhathi kubanzima ukunatha lowomuthi.

Ungafika esibhedlela uyahlala esitulweni ukhulume lodokotela, ukhuluma ngalokho okukuhluphayo emzimbeni wakho. Uma kufanele ukuthi udokotela akuhlole uyalala embhedeni abe esekuhlola.

Ungafika ezibhedlela , kuyabe kubhaliwe ibizo laleso sibhedlela lendawo yalesosibhedlela esitholakala khona , kuyabe kulama arrow ayabe ekukhombisa lapho oyabe ufuna ukuyakhona , amanye amaarrow akhombisa lapho okubelethelwa khona kukanti ke amanye ama arrow ayalapho olatshelwa khona

bayatholakala njalo ezibhedlela abalomkhuhlane wenqondo kuqakathekile njalo ukuthi behanjiswe esibhedlela labobabantu bayethola usizo ikhonanjalo imibheda abayiphiwayo ukuze bahlale ezibhedlela baphiwe lemithi ngezikhathi ezifaneleyo

Kulamabhakane abhalwayo uma ungena esibhedlela akhombisa lapho okufanele uyekhona. Kulezindawo ezitshiyeneyo ezihamba khona izigulane. Kwezinye izindawo ngezokubelethela kukanti ezinye izindawo ngezalabo abayabe belalisiwe.

Abantwana bakulezinsuku sebephangisa ukuba lezingane besabancane. Okuhle ngabongikazi kulezinsuku bayahlala labo phansi benelise ukubafundisa ukuze bazi ukuphatha kuhle abantwana.

Kuyathokozisa ukuba lengane encane .Sibona ongumama obelethileyo ephethe ingane yakhe esanda kuzalwa, ebobotheka okutshengisela ukuthi uthokozile.

Minengi imikhuhlane ethelelwanayo, kuqakathekile ukuba sizivikele ngazo zonke izikhathi sikwanise ukuvala imilomo yethu lamakhala ethu ukuze singaguli leyo mikhuhlane.

Kuyajabulisa okwenziwa ngabezempilakahle kulezi insuku. Baqala befundise izigulane ngemva kokuba bazelaphe. Sibona izigulane ziphethe ama phepha ale mfundiso.

Imitshina etholakala esibhedlela iyimihlobo etshiyeneyo .Eminye yakhona iyabe imikhulu ,kukanti eminye yakhona iyabe imincane .Kodwa leyo mitshina isebenza ngendlela ezitshiyeneyo njalo iyasetshenziswa ngazo zonke izikhathi.

Kulemtshina eminengi esetshenziswa esibhedlela. Eminye yakhona iyabe ihlola ingaphathi imine yakhona iyasetshenziswa ibanjwe ngezandla. Isebenza ngedlela ezitshiyeneyo lemitshina.

Ezibhedlela layo ikhona imfundiso kwesinye izikhathi bayafaka amapikitsha, angabe ngabantwana angabe ngeyeminye imikhuhlane okuyabe umfanele uyinanzelele kuyabe kubhaliwe njalo ukuthi lokhu kusebenzani njalo kuvikeleka njani.

Imitshina iyasebenza ngendlela ezitshiyeneyo eminye yakhona iyasebenza ibanjiwe kukanti eminye yakhona isebenza ihleli lapho eyabe ikhona. Okufunekayo yikuthi wena uhlale uqondane laleyo mtshina ibisisenza imisebenzi yayo.

Kulemitshina eminenginengi etholakala ezibhedlela. Eminye yaleyo mitshina iyabe ilamaviri, kukanti eminye yemitshina iyafakwa endlebeni belalela ukutshaya kwenhliziyo yakho ukuthi ingaba itshaya kakhulu kangakanani.

Kulemitshina eminengi etshiyeneyo ezibhedlela eminye yakhona ilamavili kukanti eminye yakhona iyahlaliswa phezulu kweminye ukuze ithole ukusebenza. Kuqakathekile ukwazi ngaleyo mtshina.

Imitshina etholakala ezibhedlela iyimihlobo etshiyeneyo njalo ilamakhala atshiyeneyo atholakala kuleyo mitshina eminye iyiwhite leblack. Kukanti ke leyo imitshina iyabe ilamaviri.

Imithi eminengi etholakala ezibhedlela iyafakwa emabhokisini eyimihlobo etshiyeneyo kwesinye isikhathi bayafaka ebhokisi elimnyama kwesinye isikhathi bayafaka ebhokisi eliyibhulu kumbe befake ebhokisi eliyiyelo.

Kulemitshina eminengi esetshenziswa esibhedlela ungafika uyazihlalela phezu kwesitulo ukhangele ikhompiyutha eyabe iphambi kwakho. Ikhompiyutha iyawenza umsebenzi kulezinsuku iyawuhlola wonke umzimba.

Ezibhedlela kulamagabha atholakalayo lawamagabha ngawokufakela izinto ezifanana lama injection ama-injection asozinto eziphongu lahlela nje e bin, kodwa ziyafakwa egabheni ukuze zingahlabi abantu.

Kuqakathekile ukuthi ungahlala okweskhathi uyefika lawe etholampilo ilaloba kungekho lapho okubuhlungu khona ukuze wenelise ukutsheka iBP lephelis yakho. Kuqakathekile kakhulu lokho ukuthi uhlale uhlola umzimba wakho.

ezibhedlela kulemitshina eminengi etshiyeneyo eminye yakhona imncane kukanti eminye yakhona mikhulu kodwa emihle ngayo yonke iyasetshenziswa emzimbeni yomuntu

imitshina etholakala ezibhedlela iyimihlobohlobo etshiyetshiyeneyo eminye yakhona iyabe imincinyane kukanti eminye yakhona iyabe imikhulu isetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo

Zikhona njalo izimota ezisetshenziswa ngabe mpilakahle ukuze bathole indlela ezilula zokuhambisa ngazo uma behambela abantu ababehlala endaweni ezikhatshana. Kungabe ngabantu ababe behlala endaweni zasemaphandleni.

Minengi imihlobo yemitshina emikhulu kulezinsuku eminye yakhona iyahlaliswa njalo phezulu kwezinye izinto njalo ibelendawo lapho okulala khona isigulane ngemva kokuba sihloliwe okungaba kusihlupha emzimbeni.

Kulemitshina eyimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo ezibhedlela, eminye yaleyi mitshina mikhulu kakhulu iyenelisa njalo ukuhlola umuntu umzimba wonke.

Kulama syringe asetshenziswayo uma unathisa umntwana omncane ayabe ebhalwe ama milliliters okufanele uwasebenzise ngaso leso sikhathi akhona njalo amanye amagabha akhona afakela izinto ezinjenge skhwehlela .

Kulezinsuku kulemitshina eminengi etholakala esibhedlela Esebenza ngendlela ezitshiyeneyo .Eminye iyabe iyimtshina iyasebenza phakathi komzimba .Kukanti eminye imitshina isebenza ukuhlola emehlweni .

Sekulemtshina kulezinsuku eyokuhlola iBP. Ungafika ugula uyaphiwa isihlalo ube usuhlala phansi, besebefaka lowo mtshina esandleni sakho. Uyahlola ukutshaya kwenhliziyo yakho leBP.

zitshiyenetshiyene izinto ezisetshenziswa ezibhedlela omongikazi yibo abalolwazi ngalezo zinto zilemihlobo etshiyeneyo ezinye zakhona ziyabe zibunjwe ngohlobo olumhlophe kukanti ezinye zakhona ziyabe zimnyama

Minengi imitshina etholakala ezibhedlela. Eminye yakhona ilamaviri. Uyenelisa ukuwudonsa lowo mtshina uma ufuna ukuwusebenzisa, njalo ilemibala etshiyeneyo le mitshina.

Minengi imtshina etholakala esibhedlela, imitshina yakhona itshiyetshiyene eminye yakhona mikhulu kukanti eminye yakhona mincane. Kulenhlobonhlobo zemitshina etholakala esibhedlela.

Zinengi izinto ezitholakala ezibhedlela. Ezinye zakhona ungazibona uyacabanga ukuthi azilamsebenzi. Kukanti abongikazi bayazi ukuzisebenzisa lokuthi zisetshenziswa ngaphi ngasiphi njalo isikhathi.

Eminye yemitshina etholakala ezibhedlela mide iyimibala njalo etshiyeneyo eminye iyigreen kukanti eminye njalo ile colour emhlophe kodwa leyo mitshina isebenza ngokungafananiyo emzimbeni yabantu.

Zinengi izimbodlela ezitholakala ezibhedlela. Zifakelwa izinto ezitshiyeneyo, ezinye zakhona ziyakwanisa ukufakelwa igazi ukuze lihambe liyehlolwa kukanti ezinye zalezo zimbodlela bayakwanisa ukufakela kumbe amathe.

Minengi imitshina etholakala ezibhedlela eminye yakhona ilamaviri. Ama wheelchair lawo ayatholakala ezibhedlela ukuze benelise ukuncedisa labo abayabe bengakwanisi ukuzihambela.

Kulemihlobo hlobo yemitshina esebenzayo ezibhedlela eminye yakhona ingamakhompuyutha kukanti eminye yakhona njalo iyabe imikhulu kakhulu isebenza ihleli phansi ukukhangela phakathi komzimba womuntu.

Imitshina etholakala ezibhedlela igcinelwa izinto ezitshiyeneyo njalo isetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo. Eminye yakhona leyo mitshina iyagcinelwa amaphilisi lemithi, kukanti eminye imitshina ngeyokuhlolisa okungabe kuhlupha emzimbeni womuntu.

Zinengi izinto ezisetshenziswayo ezibhedlela uma ungalimala. Zikhona njalo ezinye abazifakayo entanyeni yakho intamo yakho ilimele, bayafaka lezizinto then intamo yakho ihlale inabulukile ubusuphola masinyane.

Kulezinto ezinengi ezitholakalayo ezibhedlela ezinye zakhona zigoqela izigelo, izigelo ziyasetshenziswa ukusika ama bhandeji kukanti zikhona njalo inarithi ezisetshenziswayo ekuthungeni umuntu uma elimele.

kulemihlobohlobo yezinto esetshenziswa ezibhedlela etshiyetshiyeneyo eyenza imisebenzi etshiyeneyo kuqakathekile ukuba lolwazi ukuthi lezo zinto zisebenza njani njalo zisebenza ngaluphi uhlobo lapha sibona imfanekiso yezinto ezitshengisiweyo

Kulemihlobo yemitshina etshiyeneyo kulezi insuku. Labongikazi balolwazi lokuyisebenzisa leyomitshina. Ekuhloleni ingaphakathi yomuntu.

Kudala ibingekho imitshina eminengi nengi njengakulezi nsuku kodwa kathesi isikhona imitshina ehlola izinto ezitshiyetshiyeneyo emizimbeni yabantu.

Ikhona njalo imikhuhlane esingazingceda ngayo ngokuba lolwazi ngayo uma singasebenzisa ama computer kulezinsuku kubalulekile ukuthi yonke imikhuhlane iyazakale ngaphandle kokuba usuyi setshile

Kulomhlobo hlobo zemitshina etholakala ezibhedlela, eminye yakhona mide eminye njalo mfitshane, lapha sibona umfanekiso wepikitsha emnyama phansi phezulu imhlophe.

Minengi imitshana esetshenziswayo kulezi insuku . Eminye yakhona uyenelisa ukuyisebenzisa uyibambile kodwa eminye isebenza ihleli phansi , mikhulu kakhulu, ilapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Lakulezinsuku ama injekshini asetshenziswayo ahlala evalelwe. Uma umongikazi eseyisebenzisa uyayikhipha ephepheni. Angaqeda ukuyisebenzisa uyayilahla.

Ezibhedlela kulemitshina etshiyetshiyeneyo ehlola imikhuhlane engabe itholakala lasemzimbeni yabantu. Eminye yakhona iyabe imisiwe phezulu kwezinsimbi.

Minengi imihlobo yemithi etholakalayo, eminye yakhona iyabe ivalelwe emabhokisini, kukanti eminye yakhona iyabe ifakwe ezimbhodleleni, sokusiya ngokuthi wena umkhuhlane wakho ungabe ufuna uphi umuthi.

Atshiyene ama colour amaphilisi owaphiwayo ezibhedlela amanye akhona ayabe eyimihlobo emibili kungaba yi blue le white kwesinye isikhathi abe yi pink le white.

Minengi imithi etholakala ezibhedlela. Eminye yakhona iyanathwa, kukanti eminye yakhona ngamaphilisi aphiwa izigulane, okwenza izigulane zibe lokukhetha ukuthi sifuna luphi uhlobo lwamaphilisi.

Iminengi imihlobo yemithi etholakala ezibhedlela eminye yakhona ngamainjection kukanti eminye yakhona utholakala isematshubhini uyenelisa ukuzigcoba lapho okuyabe kubuhlungu khona.

Ezibhedlela akhona amatshubhu atholakala elemithi phakathi. Amanye akhona uyakhwanisa ukuthontisela emakhaleni ,emlonyeni kumbeni endlebeni zakho . Kukanti eminye yaleyo mithi uyasebenzisa ukugcoba umzimba wakho.

Kulemithi eminengi etholakala ezibhedlela eminye yakhona iyasetshenziswa uma ukhwehlela kukanti eminye yakhona eminye yakhona iyasetshenziswa uma ule flu iyelapha kakhulu emizimbeni yabantu imithi etholakala ezibhedlela.

Kulemihlobo eminengi eyamaphilisi atholakala esibhedlela. Lawo mapilisi ayabe evalele emabhokisini. Amanye akhona ayabe eluhlobo oluluthanga. kukhathi amanye akhona ayabe ebomvu lamanye ayiyelo.

Ezibhedlela kulamaphilisi atshiyeneyo, imihlobohlobo njalo etshiyeneyo, amanye akhona ayi pink amanye amhlophe kukanti amanye njalo abomvu sokusiya ngokuthi wena uphiwe uhlobo luphi lamaphilisi

Amaphilizi ayimihlobo etshiyeneyo eminengi amanye akhona ayiblue kodwa ahleli evaliwe ngazozonke izikhathi ukuze engangenwa ngumoya ngoba angangenwa ngumoya awasasebenzi.

Minengi imithi etholakala ezibhedlela njalo ibunjwe ngendlela ezitshiyeneyo, eminye yakhona iyabe ingamaspreyi, ungalimala uyakwanisa ukuyisebenzisa ngokusprayer lapho oyabe ulimale khona.

Ikhona njalo imithi elungiselwe abantwana etholakala ezibhedlela eminye yakhona iyabe iyi powder ukuthi umntwana agcobe emzimbeni yabo, lochago luyatholakala emtholampilo

Imithi itholakala ezibhedlela itholakala ezindawo ezitshiyeneyo eminye yakhona iyabe ivalelwe emabhokisini. Kukanti eminye yakhona iyabe isezigubhini zayo. Omunye wakhona uyiblue ufakiwe esigubhini.

Kulemihlobohlobo yemithi eminye yakhona iyasetshenziswa ngabantu abadala kukanti eminye yakhona iyasetshenziswa ngabantwana igcinelwe endaweni ezitshiyeneyo. Eminye yakhona iyabe isemambondleleni kukanti eminye yakhona iyabe isemaphepheni.

Eminye yemithi etholakala ezibhedlela ingamanzi iyancedisa njalo emzimbeni yabantu. Kwesinye isikhathi uyathola ukuthi umuntu ulamanzi amalutshwane emzimbeni wakhe so bancedisa ngakho ukuthatha lawo manzi bewafake emzimbeni womuntu besebenzisa amadrip.

Kulemihlobohlobo yemithi etholakala ezibhedlela, eminye yakhona iyabe isemambodleleni kukanti eyinye yakhona iyabe ingamaphilisi, eyinye yakhona iyasetshenziswa ukugcoba kanti njalo eminye yakhona isetshenziswa ukunatha.

Kulemihlobo eminengi yamaphilisi ephiwa lowo oyabe esizwa ubuhlungu ukuze kwehliswe ubuhlungu emzimbeni wakhe amaphilisi lawa agoqela amapadol lamanye amaphilisi atshiyeneyo.

Ikhona njalo imihlobo yemithi esetshenziswayo eminye yakhona iyagcotshwa kukanti eminye yakhona iyasetshenziswa uku rubber lapho oyabe ulimele khona iyabe ifakwe emambodleleni atshiyeneyo kwesinye isikhathi iyabe ifakwe emambodleleni amancane.

Kulemihlobo eminengi yemithi etholakala esibhedlela eyabe ifakwe emagabheni atshiyeneyo, omunye ufakwe egabheni eliyi blue kukanti omunye wakhona ufakwe egabheni eliyi brown.

Minengi Imihlobo yemithi etholakala ezibhedlela eminye yakhona iyabe ivalelwe emabhokisini . Kukanti eminye yakhona iyabe isematshubhini isebenza ukuthontisela kungabe kusemehlweni kumbeni endlebeni sokusiya ngokuthi wena uzwa luphi uhlobo lomkhuhlane .

Manengi amaphilisi atholakala ezibhedlela kulezinsuku. Amanye akhona atholakala esemabhokisini kukanti amanye akhona njalo ayabe evalelwe emaplastikhini. Kuqakhathekhile ukuthi nxa ungezwa kuhle uye esibhedlela.

Imithi ifakwa embhodleleni ezitshiyeneyo iminye yakhona iyafakwa embhodleleni ezincane kukanti eminye yakhona iyafakwa embodleleni ezinkulu sekusiya ngokuthi ngumuntu onganani oyabe efuna lowomuthi, abantwana abancane bayaphiwa imithi esembhodleleni ezincane.

Iyatholakala njalo imithi yokwelapha abantwana abancane kulezinsuku eminye yakhona itholakala isematshubhini, iyasetshenziswa ukufaka noma ukuthontisela emehlweni kukanti eminye yakhona itholakala isemambodleleni bayayisebenzisa ekunatheni.

ezibhedlela kulemihlobohlobo yemithi etshiyeneyo sokusiya ngokuthi yiluphi uhlobo lolowomuthi njalo lwelapha njani emzimbeni womuntu kungaba ngumuntu omdala kumbeni kungaba kuse mntwaneni omncane

Imithi ephiwa ezibhedlela kulezinsuku iyabe i lama cup phezulu abhalwe ama centimetres lama millimeters okwenza kubelula kuwe wena sigulane yikuthela kuphela umuthi uyefika kuleyo millimeter eyabe ibhaliwe

Amaphilisi atholakala ezibhedlela ayimihlobo etshiyeneyo njalo ayelapha ngendlela ezitshiyeneyo sokusiya ngokuthi wena utholakale luphi uhlobo lomkhuhlane olusemzimbeni wakho amanye akhona ayi brown kukanti amanye ayi pink.

Amaphilisi atholakala ezibhedlela afakwa embodleleni ezitshiyeneyo. Kwesinye isikhathi bayawafaka embodleleni ezincane, kukanti kwesinye isikhathi bayawafaka embodleleni ezinkulu, eziyabe zitshiyene imihlobo.

Imithi iyimihlobohlobo etshiyeneyo eminye yakhona isebenza ebantwini abadala kukanti eminye yakhona isebenza ebantwaneni, eminye yaleyo mithi iyasetshenziswa ekunatheni kukanti eminye yakhona iyasetshenziswa ekugcobeni.

Minengi imithi etshiyeneyo etholakala ezibhedlela kulezinsuku, eminye yakhona iyafakwa emagabheni amakhulu, kukanti eminye yakhona ifakwe amagabheni amancane eminye isebenza iyiphawuda.

Ezibhedlela kulemihlobo eminengi yemithi esetshenziswayo eminye yakhona itholakala ise matshubhini kukanti eminye yakhona itholakala isezimbodleleni sokusiya ngokuthi wena ufuna wuphi umuthi.

Minengi imithi etholakala esibhedlela. Eminye itholakala isematshubhini, eminye yakhona njalo itholakala isemagabheni njalo isebenza ngendlela ezitshiyeneyo eminye yakhona uyathontisela kukanti eminye yakhona uyanatha.

Imithi etholakala ezibhedlela iyimihlobohlobo etshiyeneyo. Eminye yakhona njalo itholakala ematshubhini iyancedisa uma kuyikuthi ulerash engabe isemzimbeni wakho .Uyathatha lowo muthi uwugcobe.

Kulenhlobo nhlobo zemithi etholakala ezibhedlela eminye yakhona iyabe isemabhodleleni kukanti eminye yakhona itholakala ematshubhini iyabe ifakiwe amamililithazi lamasentimithazi okumele uwasebenzise.

Amaphilisi onke atholakala ezibhedlela ayabe evalelwe emabhokisini ungafika wena ugula uyakhuluma lomongikazi abesekubhalela amaphilisi abe esevula ibhokisi ekupha amaphilisi okufanele akuphe wona.

Imithi etholakala ezibhedlela iyimihlobo eminengi etshiyeneyo njalo yelapha imikhuhlane eminengi eminye yakhona iyafakwa ezimbodleleni ikanti eminye yakhona iyabe isemabhokisisni eminye yakhona ayabe engamaphilisi.

Iyatholakala yonke imihlobo yamaphilisi ezibhedlela. Iyabe ifakwe emabhodleleni atshiyeneyo. Amanye amaphilisi ayabe efakwe emabhodleleni amhlophe, amanye njalo efakwe emabhodlelenii ayiblu.

Zinengi inhlobo zamaphilisi. Kulawokupholisa ubuhlungu. Kula awelapha umkhuhlane oyabe uwugugula. So sibona amaphilisi, asemabhokisini atshiyatshiyeneyo. Amanye akhona, asebhokisini eliyiblue.

Lalo uluju lwelapha imikhuhlane eminengi etholakala emizimbeni, kulezinsuku solisetshenziswa luhlanganiswe lemithi enathwayo ukuze umuntu eyelapheke uma ekhwehlela lakweminye imikhuhlane.

Kulamaphilisi amanengi kulezinsuku asetshenziswa enhlobeni ezinengi zemikhuhlane sokusiye ukuthi bona abongikazi bakuxwayise ukuthi unathe amaphilisi angakanani ngaleso sikhathi oyabe uphatheke ngaso.

Imithi ifika isemabhokisini ivalelwe ukuze nxa sebekupha wena uma ugula ukwanise ukuzivulela leyomithi ayifuni ukutshaywa ngumoya ifuna uyivule uhle uyisebenzise ngaso lesi skhathi njalo uyigcine lapho okuqandelela khona

Ikhona njalo imithi etholakala ema tshubhini encedisayo ebantwini egcotshwayo uma kuyikuthi kulama rash kumbeni ezinye izifo ezifuna zigcotshwe leyo mithi esematshubhini

Kulamaphilisi atshiyeneyo atholakala e tholampilo. Sokusiya ngokuthi wena umkhuhlane wakho ufuna uphi umhlobo wamaphilisi. Amanye aluhlaza, amanye amhlophe amanye njalo abomvu.

Kulemithi yezibhedlela etshiyetshiyeneyo eminye ingamanzi eminye njalo ingamaphilisi sokuyangokuthi wena umuthi owuphiweyo unjani, sitshengiswa umuthi osemaphepheni.

Minengi imithi esisetshenziswa ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Eminye yimithi yesikhiwa elungiselwe ukwelapha inhliziyo. Imithi le ingamaphilisi afakwa emagabheni amhlophe abhalwe ngamabala amnyama.

Abezempilakahle baqala ngokufundisa izigulane ngemva kokuba bezelaphe lokhu kwenza izigulane zizibone sezamukelekile njalo umkhuhlane eziyabe zize ngawo usulatshiwe

Kuhle okwenziwa ngabongikazi kulezinsuku. Ungafika esibhedlela uphathekile bayahlala lawe phansi bakhulume lawe. Bayawenza njalo amacounselling okwenza ukuthi lawe uzizwe ususilile.

Abezempilakahle zinengi indawo abafika kizo kwezinye izikhathi bayafika lasemaphandleni befundisa abantu ngokwezempilakahle. Labo abantu sebekuthakazelela ukufunda bengabona abezempilakahle bebavakatshele.

Abazibhedlela kulezinsuku bayafundisa kakhulu lawe ungathola isikhathi kufanele uhambe ezibhedlela uyethola imfundo laloba ungezwa lapho okubuhlungu khona. Kuyakunceda kusasa ukuthi ungezwa lapho okubuhlungu khona uyenelise ukuzisiza.

Ma ulengane encane ngazozonke izikhathi kuqakathekile ukuthi uhlale uyinakekela njalo ungabona kuyikuthi kuleyinye into ongayiboni kuhle kuleyongane kungcono ugijime kwabezempilakahle ngoba ingane ayikwanisi ukukhuluma.

Abezempilakahle bayahamba lase zindlini befundisa abazali abayabe belabantwana abancane ukuze babelolwazi ukuthi ingane zabo bengaziphatha kuhle njani ukuze zivikeleke emikhuhlaneni.

Uma umntwana esanda kuzalwa ule injekisheni ayihlatshwayo. Umongikazi engaqeda ukumhlaba leyo injekisheni uyafaka i-cotton ukuze igazi elizaphuma lingagcwali indawo yonke.

Ungafika esibhedlela kulamaphepha ananyathiselweyo emidulini ayabe efundisa ngemikhuhlane etshiyeneyo, uyenelisa ukuhlala ubale lawo maphepha ubusufunda okunengi kiwo

Kulezi nsuku abongikazi abahlali esibhedlela kuphela bayaphuma bahambele abantwana besikolo kulezikhathi lapho okufanele khona labo bathole ama injection so bayahamba kulezo zikolo

obongikazi bayaqala bafundise abazali ngemva kokuba bahlabe abantwana ama injection akhona ama injection aphiwa izingane so kuqakathekile ukuba umzali azi ngawo wonke lawa ma injection

Abezempilakahle bayabafundisa omama abalengane ezincane ukuthi ingane ziphathwa njani bayabafundisa njalo ukuthi bazi ukuzimunyisela ingane zabo lokuthi zibanjwa njani ngaleso sikhathi

abantwana bayakuthanda ukuza ezibhedlela kulezinsuku abongikazi bayenza umsebenzi omkhulu njalo omuhle ngemuva kokuba bayelaphe abantwana bayenelisa ukudlala labo babafundise njalo bakhulume labo kakuhle

Ukuhlala ugqoke i"mask" kuyinto eqakathekileyo sibili sibona lezifundi kulezinsuku mazisiya ezikolo ziyafaka ama "mask" ukuze zingathelelani imikhuhlane. Kuqakathekile njalo ukuhlala ulamanzi ngazo zonke izikhathi.

Kulendawo zokudlalela ezikolweni, osokusenza abantwana bakhuthalele ukuya ezikolweni bathole labo imfundo ephezulu. Kuqakathekile ukuthi abantwana bengafunda babe lesikhathi sokuziphumelela, bathole njalo ukudlala.

Zinengi indawo ezitholakalayo ezabantwana ezokuzijabulisa khona. Abantwana abanengi sebekuthakazelela ukuya ezikolweni ngoba bayazi ukuthi bengafunda kulesikhathi sokuthi behambe beyezijabulisa bephumuza ingqondo phandle

Abezempilakahle bayabahambela abantu endaweni ezitshiyeneyo. Yonkindawo okuyabe kulmbuthano khona bayafika labo bafundise ngokwezempilakahle osekusenza imikhuhlane lokuthelelwana kwayo kulezinsuku ibe milutshwana .

Ungafika esibhedlela abongikazi bayakubingelela besebe thatha i"temperature" yakho, ngemva kokuba bahlale phansi lawe bakhulume lawe bezwe okungaba kuhlupha umzimba wakho.

Ungafika esibhedlela uhambisa ingane encane kulemfundiso ofika uyiphiwe njalo likhona i card abalisebenzisayo abayabe bebhala konke okuyabe kutholakele emntwaneni kungaba yikumweya kumbe amalanga ayabe eze ngawo.

Kuqakathekile kakhulu ukuexerciser ngazozonke izkhathi kuyenza imizimba yethu ingahlali ibanjwa yimikhuhlane ihlale ifit ngazozonke izikhathi. Wonke umuntu ulelungelo lokuthi a exercise ilaloba ngasiphi isikhathi.

Kulemitshina esetshenziswayo ukuopharetha abantu. Eminye yakhona itshengiswa ilamalayithi. Ukwenzela ukuthi labo abaopharethayo, benelise ukubona okuyikho okuyabe kuhlupha ngalesosikhathi, emzimbeni yabantu. Abongikazi bagqoke izigqoko eziyigreen, leziyiblue.

Umfanekiso utshengisa abantwana abafakwe kuma oxygen njalo kuyatshengisa ukuthi laloba umntwana egula kufanele athole izinto zokuzilibazisa abongikazi bahleli bekuqakathekisa lokhu.

Abantwana bakulezi insuku sebehlakaniphile, sebesenelisa labo ukuhamba endaweni ezitshiyeneyo befundisa ngezinto ezitshiyetshiyeneyo bethwele lamaphepha alemifanekiso ngalokhu abayabe bekufundisa.

Kulezinsuku omama bayakuqakathekisa ukuhamba lengane zabo ezibhedlela, kuqakathekile kakhulu ukuhlala ukuhamba lengane yakho esibhedlela ukuze iyehlolwa ngoba lasesibhedlela zikhona imfundo eziphiwayo

Abongikazi sebesenza abantwana abancane bekuthokozele ukuhamba ezibhedlela ngoba abantwana abancane bengafika, abongikazi bayaxoxa labo, bahleke labo, bebaxoxele ingxoxo then sebebahlaba injection.

abantu abesendlini yoku opharethela bahleli bebanengi ukuze bekwanise ukuncedisana umsebenzi ukuze ube lula labo bantu bahleli bezivikele ngazo zonke izikhathi begqokile ekhanda emlonyeni lase mzimbeni wonke

kulezinsuku sokulula kakhulu ekusebenzeni kubongikazi abasa bhali emabhukwini kodwa sebathatha information eyabe ikhulunywa ngulowo oyabe ephathekile beyifaka emafonini abo

Udokotela uqala akhulume lesigulane sakhe "then" abasesilapha kuqakathekile ukwazi ukuthi lo ogulayo engabe ehlutshwa yini sibona umongikazi ogqoke ibhatshi elimhlophe kukanti isigulane sigqoke isigqoko esimnyama.

Omama labo balawo ama injection abawahlatshwayo ezibhedlela ikakhulu kubomama abazithweleyo kufanele bahambe ezibhedlela bayowahlatshwa lawo ma injection ukuze bavikele ingane zabo abayabe bezithwele.

Abezempilakahle kulezinsuku bayahamba ezindaweni ezitshiyeneyo behamba befundisa abafundi ngokuqakatheka kokuzinceda uma omunye wabo ewelwe luhlupho ukuze benelise ukumthwalela esibhedlela.

Kulemitshina eminengi ehlola abantu ezibhedlela omunye wakhona imitshina leyi uyafakwa ekhanda ukuze babone ukuthi kuyini okungabe okuhlupha engqondweni yomuntu, abongikazi abanengi sebekwazi ukusebenzisa leyo mitshina.

Umongikazi omileyo ugqoke i dastikhothi emhlophe, uphethe njalo umtshina osetshenziswa ukuhlola iBP lokuhlola ukutshaya kwenhliziyo yomuntu, bahleli befundisa ngazo lezi zinto.

Abazali sebekujayele, njalo sebekuthakazelela, ukuthi bengabona, abezempilakahle, befakile ithende labo. Benelise labo ukuhamba bayehlala. Bathole imfundiso evela kubongikazi.

Ezibhedlela lazo izingane ezincane ziyahlolwa. Kuleskhathi sukuthi uhambe lengane yakho uma isencane, iyakwanisa ukufakwa eskelweni kumbeni kwesinye iskhathi uyabe usiyahlabisa ingane yakho injekshini.

Abongikazi bahleli bebhizi ngazozonke izikhathi njalo bahleli bezivikele ngazozonke izikhathi. Bahleli bebhizi ngoba kufika izigulane ezitshiyetshiyeneyo ngazozonke izikhathi . Kwesinye isikhathi bayabe befanele behambe beyo opharetha lesosigulane.

Babuthene abezempilakahle, befundisana ngokwezempilakahle. Kuyinto eqakathekileyo ukuthi bathole iskhathi sokuhlangana njalo bekhuluma ngokuyabe kuhlupha ngaleso skhathi kuleyondawo.

Umongikazi uzivikele kusukela ekhanda lakhe ugqoke ingowane wafaka ama "gloves" emehlweni wafaka le"musk" emlonyeni wakhe, ufake njalo amagilovisi ezandleni zakhe ukuze azivikele engozini ezingamehlela engatholi igcikwane.

Ungafika esibhedlela oqala ukukuphiwa yimfundiso ngemva kokuba udokotela akuhlole ukuthi ubulawa kuyini. Ngemva kokuhlola yikho lapha abenelisa khona ukukupha umuthi ozakwelapha.

Kulemitshina eminengi esebenzayo kulezinsuku layo eyokuhlola amehlo ikhona kulezinsuku ngibona umongikazi ekhangela ugogo amehlo akhe esebenzisa umtshina.

Kuqakathekile ukucecisa ezindaweni esihlala kizo lapha kutshengiswa abantu ababili abahleliyo becebisana ngezempilakahle sibona okucecisiweyo ngamaluba aluhlaza endaweni abahleli kiyo.

Ezibhedlela kulendawo lapho okugcinelwa khona abantwana abasanda kuzalwa. Lapho abongikazi abahamba khona bebahlola ngazo zonke izikhathi okufanele bahlolwe ngazo .Indawo zakhona zihlelii zihlanzekile ngazo zonke izikhathi.

Kuqakathekile ukuthi abantu abasebenzela kwezempilakahle bagqoke izigqoko ezifaneleyo. Izigqoko lezi ziyavala ikhanda lobuso zibuye zivale umzimba wonke ukwenzela ukuthi bangathathi imkhuhlane kuzigulane.

Banengi abantu abagqatshiweyo nguhulumende ukusebenza ezibhedlela. Abantu laba bavama ukuba bebobotheka ukuze izigulane zingabesabi, futhi zizizwe sezisizwa ngcono.

Amafamasi asetholakala kuzo zonke izindawo okwenza kube lula kuzigulane laloba zingazwela imithi ezibhedlela kulezi insuku uyaqonda efamasi uyayithola leyo mithi oyidingayo angaba ngamaphilisi Kumbe ama injection

Ungafika esibhedlela kulezindawo lapho okungcinelwa khona imithi yonke engabe itholakala kuleso sibhedlela. Eminye yakhona iyabe ifakiwe kahle ilandelana ngobukhulu bayo isiyafika komncane wakhona.

Semanengi ama pharmacy atholakalayo kuleli lizwe, njalo ama pharmacy aqakathekile kulezinsuku. Ngoba uyenelisa ukuba nxa ugula uhambe etholampilo kodwa ungenelisi ukuthola umuthi loloba ngamaphilisi okuyabe uwasebenzise

Ezibhedlela kumbe emafamasi kulebhakane eliyabe libhaliwe elitshengisa ibizo laleyo ndawo, ukuze izigulane zenelise ukuyafika zithole usizo.

amaphilisi atholakala ezibhedlela ayabe ebhaliwe phandle kwebhokisi okuyikho okunceda labo ayabe bencedisa abagulayo ngoba baba lolwazi ukuthi lawo maphilisi elaphani emzimbeni womuntu

Kulezinsuku kulemitshina engama computer esetshenziswayo esibhedlela ungafika ugula ufuna ukuhlohlwa umzimba wakho uyafika uzihlalele nje esitulweni then udokotela akuhlole ngomtshina wakhona.

Manengi amafamasi asetholaka kulezi insuku atholakala kuzo zonke izindawo lasemaphandleni asetholakala osekusenza kube lula kusigulane ungabhalelwa umuthi ezibhedlela uwuswele uyenelisa ukuyawuthola efamasi.

Minengi imithi emafamasi ,eminye yakhona iyahlaliswa emafrijini. Kukanti eminye yakhona ayilani lokuthi ihlaliswe ,iyahlaliswa nje phezulu ilaloba kuyiphi indawo. Kuqakathekile ukuba abezempilakahle bakunanzelele lokhu.

Manengi amaphilisi atholakalayo kulezinsuku njalo ayimihlobo etshiyetshiyeneyo sokusiya ngokuthi wena ugula wuphi umkhuhlane njalo ufuna waphi amaphilisi ukuze uncedakale emzimbeni wakho. Lokho kwaziwa ngabongikazi.

Ungafika ezibhedlela kulemithi efakwa emafrijini, kukanti kuleminye imithi ehlala emashelufini. Kulamanye amaphilisi angading' ukuhlala endaweni eqandayo. Afakwa esemabhokisini awo.

Kulezinsuku ezibekiweyo ukuthi abantwana bahlatshwe ama injection. Ngazo lezonsuku omongikazi bayabuthana babebanengi ukuze bancedisane ukubamba umntwana uma sehlatshwa injection.

Ungaya emafamasi kuhleli kuhlanzekile ngazo zonke izikhathi lalapho abagcinela khona imithi yabo kuyabe kuhlanzekile. Kulemihlobo eminengi eyamaphilisi etholakala emafamasi ungafika laloba yisiphi isikhathi uyenelisa ukuncedwa.

Kulemihlobo eminengi yamaphilisi asetshenziswayo kukanti njalo kulemithi yokunatha. Eminye yayo isetshenziswa ebantwaneni, eminye yakhona njalo isetshenziswa ebantwini abadala.

Mahle amafamasi ayatholakala kuzo zonke izindawo, kubalula kulowo oyabe ewadinga ngoba phezulu kuyabe kulomfanekiso oyabe ubhaliwe, ilaloba ibhakane eliyabe likhombela lapho okufanele uyekhona.

Abongikazi kulezinsuku bahleli belemithi eduzane labo ukuze kungafika isigulane, bangasihlola basibhalele umuthi bengatshoni besukuma besiyadinga umuthi. Bayahle bethathe umuthi oseduzane labo basiphe.

Amaphilisi agcinelwa emabhokisini atshiyeneyo njalo eyimihlobo eminengi etshiyeneyo, amanye amabhokisi ayabe emhlophe, kukanti amanye amabhokisi ayabe eluhlaza amanye akhona ayabe eyi red.

Amafamasi setholakala kuzo zonke izindawo, kungaba kusemadolobheni kumbe kusemaphandleni. Okuhle yikuthi uyathola ibhakani eliyabe libhaliwe phandle likukhombela njalo okufanele uqonde khona ukuthi uthole usizo.

Kulemihlobo eminengi yamaphilisi atholakala ezibhedlela. Wonke lawomaphilisi, ahlala evalekwe emabhokisi awo, Amanye alawomabhokisi ayabe engumbala omhlophe. Kukanti amanye akhona, ayabe engumbala oyired.

Manengi ama pharmacy atholakalayo I kulezinsuku kuzozonke izindawo .okuhle ngawo kuyabe kubhaliwe phezulu uyenelisa ubala ubone ukuthi lapha ungathola khona usizo u ma udinga umuthi.

Ema pharmacy kutholakala imithi eyimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo. Kuyatholakala njalo amaphilisi lama injection. Kulezinsuku ungahamba epharmacy uphathekile sebesenelisa ukukuncedisa ngomuthi oyabe uwufuna.

lemithi isiminengi kulezinsuku njalo lemikhuhlane isiyandile ebantwini sekulemithi etshiyetshiyeneyo eyelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo kusiya ngokuthi ulaluphi uhlobo lomkhuhlane

Emazweni amanengi kulezinsuku kulama Famasi amanengi kakhulu asencedile kakhulu kulezinsuku ngoba ama Famasi amanengi ahleli alemithi lamaphilisi aswelakalayo ezibhedlela.

Banengi abantu njalo kulezi nsuku asebehamba ukuya thenga imithi emafamasi. Ngoba kulezinsuku esikhathini esinengi ezibhedlela imithi ayisatholakali.

Sezizinengi izindawo okutholakala khona amaphilisi lemithi ongenelisa ukuyisebenzisa uma ugula kwesinye isikhathi uyakwanisa ukungayi bona abongikazi kodwa uqonde lapho ongayathenga khona umuthi.

Abezempilakahle bahamba befundisa endaweni ezitshiyeneyo, kungaba kusezibhedlela kungaba kulapho okuthengiselwa khon izinto okubuthane khona abantu. Bayafika njalo bafundise abantu sebelolwazi olunengi.

Kulezi insuku abantu sebekwazi ngobuhle bebezempilakahle lapho okulombuthano khona basukumela phezulu ukuze bezwa okungaba kufundiswa ngoba kulezi insuku isiminengi imikhuhlane kukanti eminye ungafunda ngayo iyelapheka.

Abantu abadala labo sebekuthanda okwenziwa ngabezempilakahle sebekujabulela njalo lokho okwenziwayo abezempilakahle sebehambela abantu abadala kungaba sezindlini, labo abantu abadala sebesenelisa ukuza lapho okuyebe kubuthenwe khona.

kulezisuku bayakuqakathekisa ukuhamba abezempilakahle befundisa abantu kungaba kusezindleleni ezikolweni kumbeni lapha okuthengisela khona abantu abayabe bebuthene khona bayafika labo bafundise

Abongikazi bahleli bezivikela ngaso sonke isikhathi begqoke ama masks lamagloves njalo bagqoke amakhothi amhlophe kwesinye isikhathi bayahamba labo beyefundisana ngokwezempilakahle.

Abezempilakahle bayazihambela izakhamizi kulezisuku ezindaweni lapho ezihlala khona. Kungaba kusemaphandleni kumbeni kusemadorobheni, behamba bebafundisa ngezempilakahle lokuziphatha kahle.

Abazempilakahle benza ama khampeni amanengi kakhulu osokusenza ukuthi labantu abebengakuthamdi ukuya ezibhedlela benelise ukuya ezibhedlela uma besizwa lapho okibuhlungu khona ukuze bathole usizo masinyane.

Amakhampani aseyenziwa endaweni e zitshiyeneyo kukanje njalo seyenziwa ngabantu abatshiyeneyo evini labantwana besikolo bayelisa ukuhamba befundisa endaweni ezitshiyeneyo

Abezempilakahle kulezinsuku bayahamba bebuthanisa abantu, bebafundisa ngokwezempilakahle. Bahamba belamabhakane abawathweleyo, kuqakathekile ukuthi lawe ungabona lelo bhakane uhambe uyebuthana labanye.

Kuhle okwenza ngabezempilakahle kulezi insuku sebenelisa ukuhamba behambela abantu endaweni abahlala kizo bekwanisa ukuba fundisa bakhona abanye abangayenelisiyo ukufika empilakahle.

Omongikazi kulezinsuku baqala befundise, njalo bahleli bebobotheka ngazo zonke izikhathi nxa kufike ogulayo. Sibona umongikazi ethatha iB.P kulo ogulayo.

Abezempilakahle uma beyenza ama campaign abo bayabe belamabhakane ayabe etshengisa abayabe bekufundisa ngaleso sikhathi Kungabe ungumkhuhlane oyabe usuhluphile ngaleso sikhathi njalo bahamba behlanzekile ngaszozonke izikhathi

Kuqakathekile ukuthi omama abazithweleyo behambe esibhedlela, ukuze bayehlolwa .Nxa behamba ezibhedlela kuqakathekile njalo ukuthi behambe labobaba bezingane lezi abayabe bezithwele ,ukuze bonke bafundiswe .

Abezempilakahle benza umsebenzi omuhle kulezinsuku bayabahambela abantu kungaba kusezindlini kumbe kungabe kusezikolweni befundisa ngezempilakahle omunye lomunye sekwazi ukuziphatha kuhle elizweni lakithi.

Abezempilakahle kulezi insuku bahamba befundisa abantu ezindleleni. Bakhanya ngokugqoka ama t-shirt alemibala etshiyeneyo. Abanye bagqoke amat-shirt ayimaroon. Kukanti omunye ugqoke it- shirt emhlophe.

Kulezinsuku kulama khampeyini ayenziwayo ngabezempilakahle bayahamba ezikolweni lasezindlini zabantu befundisa ngokuziphatha kahle ngokwempilakahle.

Kuyenza lo oyabe egula azizwe esepholile ukumtshengisa uthando ngazo zonke izikhathi ukuhlala laye phansi likhuluma laye libonisana ngokwe mpilo. Kwenza impilo yakhe ibelula.

Minengi imithi oyiphiwayo ungafika esibhedlela, kwesinye isikhathi bayakupha amaphilisi okunatha, ukanti kwesinye isikhathi bayakupha umuthi wokunatha njalo bakwanise kumbe ukukuhlaba ijekiseni.

Banengi kulezinsuku abafundi asebefundela ngokwezempilakahle okwenza ukuthi lalabo abagulayo bathole usizo masinyane njalo bathole ukuncediseka masinyane.

Kuqakathekile ukuthi uma ungumama ozithweleyo uhlale uhamba emtholampilo ukuze bakuhlole yonke imikhuhlane engakubamba ukuze uvikele ingane yakho ingakaphumi esiswini sakho.

Abezempilakahle bahleli behlanzekile ngazo zonke izikhathi, bahamba befundisa abantu ngokuziphathakahle empilweni, bagqokeama T shirt ayi - yellow babukeka kuhle ngazo zonke izikhathi.

Abezempilakahle bayaqala baxoxisane lezigulane zabo bengakazibuzi lokho okuyabe kubahlupha ukuze nxa sebeqalisa ukubabuza bebe bekhululekile ukukhuluma ngalokho okuyabe kubahlupha emizimbeni yabo.

Ezibhedlela iyatholakala imfundiso. Kuqakathekile ukuthi lawe ungathola isikhathi uhambe uyehlanganela labanye ukuze wazi ukuzincedisa lapho usuwelwe luhlupho.

Lezakhamizi lazo sezifundile ngokwezempilakahle balaso isikhathi sokubuthana befundisana njalo betshengisana ngobuhle bezempilakahle kuqakathekile ukuthi nje ngabantu sazi lezo zinto.

Amanzi aqakathekile ngazo zonke izikhathi lapho oyabe uhamba khona kufanele uhambe uthwele amanzi akho okunatha imizimba yethu ifanele ihlale ilamanzi ngazo zonke izikhathi ukuze imikhuhlane eminengi ingasibambi.

Labo abenza amasipoti bengalimala kumele bagijimele ezibhedlela ukuze belatshwe masinyane bengaka phambaniseki esikhathini esinengi labo bantu balimala ezinyaweni sokuqakathekile ukuthi behambe ezibhedlela ..

Zinengi izinto ezisetshenziswa ngalabo abenza okwamasports .Ezinye zakhona uyazigqoka ukuze uvikeleke emzimbeni wakho .Laloba ungawa awenelisi ukuthi ulimale kakhulu ngoba uyabe uvikelekile .

Izithelo lazo ziqakathekile emzimbeni yabantu. Izithelo ezigoqela ama orenji, amabhanana, ama ephulu. Konke kuqakathekile emzimbeni womuntu, njalo kuayalwisana lemikhuhlane etholakalayo emzimbeni.

Isikhona njalo imithi etholakayo esibhedlela eyelapha labo abayabe belimele omunye wakhona akhona imithi uyawuphiwa ukwanise ukurabha njalo omunye wakhona uyakwanisa ukunatha njengamaphilisi ukuze ubuhlungu bube bulutshwana.

Amanzi aqakathekile kuwo wonke umuntu, ayimpilo njalo emuntwini kuqakathekile ukuhlala ulamanzi ngazozonke izikhathi ungawasebenzisa ekugezeni ilaloba ekunatheni "especially" kulabo abenza ama"sports".

Amanzi aqakathekile emizimbeni yabantu especially kulabo abenza amasports ngoba ngesikhathi begijima begiqa amanzi ayabe ephela emzimbeni so kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale elamanzi okunatha.

Sebewasebenzisa amafoni kulezinsuku omongikazi ukubhala imniningwane yalowo oyabe eze ukuzothola usizo njalo amafoni bayawasebenzisa ukudinga eyinye imniningwane abayabe befuna ukubayazi.

Minengi imitshina etholakala esibhedlela njalo ilemibala etshiyeneyo. Eminye iyabe imnyama njalo imhlophe kwezinye indawo. Eminye iyabe imikhulu kakhulu leminye elingeneyo.

Kukhona njalo imitshina esebenzayo kulezinsuku efanana njengamafoni ekwanisa ukurekhoda zonke izinto eziyabe zitholakala emzimbeni womuntu osokusenza abongikazi umsebenzi ubelula kibo.

Kulezinsuku kulemitshina esetshenziswayo efana lamalaptop, esetshenziswayo ekufundiseni abantwana besikolo kungaba kusezibhedlela, kungaba kusezikolweni lokhu sokusenza ukuthi ma befundisa lamapikitsha ayabe etshengisa.

Eminye imitshina etholakala ezibhedlela ngeyokusihlola ukuthi u weigher ama kg amangaki uyagada phezu kwalowo mutshina kukanti eminye yakhona ngeyoku checker ukuthi inhliziyo yakho ingabe itshaya kakhulu kangakanani.

Ezibhedlela kuhleli kuhlanzekile ngazo zonke izikhathi. Kuyatholakala njalo amawheelchair. Lezitulo zokuthi abagulayo, benelise ukuhlala. Kulendawo njalo, eyabe ivalwe ngamakhetheni, okuhlolelwa khona abagulayo.

Kulezinsuku abongikazi bayawasebenzisa labo amafoni ukuze basetshe izinto abangane befuna ukuba lolwazi lazo njalo kuyayenzakala ukuthi babhale i- medication yesigulane kuleyofoni.

Zinengi izinto ezisetshenziswayo ekuhloleni itemperature yomuntu kungaba yibp laloba ukutshaya kwenhliziyo ezibhedlela kulezinsuku. Ezinye zakhona ungazibona ucabanga ukuthi yiwatshi.

Zinengi izinto ezisetshenziswa ezibhedlela ezinye zakhona ziyabe zizincinyane kakhulu zisetshenziswa umuntu ezibambile ezandleni kukanti ezinye zakhona ziyafanana lemitshina yokuhlolisa igazi ezinye zakhona ngezokutshekhisa ukutshaya kwenhiziyo yakho.

Minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela kulezinsuku eminye yakhona iyafana lamakhompuyutha lama lephuthophu umuntu uyafika nje azihlalele udokotela uyabe ebona kulephuthophu yakhe.

Minengi imitshina yakulezinsuku esetshenziswayo, kuhamba ngokuthi lowo mtshina usebenzani, njalo usebenza kuyiphi indawo. Yonke singeke sibe yazi ngaphandle kokuba sesiyifundisiwe.

Kuqakathekile ukusebenzisa imithi yesintu emizimbeni yethu ngoba esikhathini esinengi uyabe ungelayo imali yokuthi uthenge amaphilisi kodwa uyenelisa ukuzithathela umuthi wesintu kungaba kusegangeni .

Imithi yesintu ungayibona kulezinsuku esemayadini ucabange ukuthi ngamaluba acecisiweyo kulezinsuku abantu sebezilimela imithi yesintu njalo bayazi ukuqakatheka kwayo.

Minengi imisebenzi eyenziwayo ngemithi yesintu eminye yakhona kusebenza amahlamvu kukanti eminye yakhona kusebenza impande eminye yakhona amahlamvu bayawachola besebesenza imithi okugcoba .

Imithi yesintu isebenza ngendlela ezinengi eminye yaleyo mithi isicholiwe kulezinsuku iyasebenza iyimpuphu kukanti eminye njalo isisebenza njengamafutha okugcoba, eminye njalo uyayinatha leyo mithi.

Imithi yesintu isebenza ngendlela ezitshiyeneyo .Kwesinye isikhathi kusetshenziswa amaxolo Kwesinye isikhathi kusetshenziswa amahlamvu Kukanti konke lokho kuyawelapha umzimba womuntu ngohlobo olutshiyeneyo

Kulezi insuku imithi yesiNtu isisebenza kakhulu kulelilizwe. Eminye yakhona isiyenzwa okokulinywa eminye yakhona kukanti itholakala ezihlahleni. Kuqakathekile ukuba umuntu azi ngobuhle bezemvelo.

Zinengi indlela ongazisebenzisa uma unatha umuthi wesintu. Uyakwanisa ukuwuka ubufake emganwini ubusithela emanzini ahlanzekileyo, ubusunatha, kuyawelapha umzimba wakho.

Imithi yesintu iluncedo kakhulu emizimbeni yabantu eminye yakhona isiphekwa ifakwe ezimbodleleni ingamanzi, kukanti eminye yakhona bayayichola ibe yipowder ibesisetshenziswa injalo.

ezibhedlela kulamaphilisi ayimhlobomhlobo etshiyeneyo afakwa njalo emabhokisini atshiyeneyo ungafika ugula esibhedlela bayahlala lawe phansi ubatshele ngokuthi ugula umkhuhlane bani besebekunika amaphilisi

Kulezihlahla ezinkulu ezisetshenziswayo njengemithi yesintu kunengi okusebenza kulezo zihlahla, uyakwanisa ukuthatha amaxolo akhona uwafake emanzini ubusunatha amanzi akhona kwesinye isikhathi uyagebha impande zaleso sihlahla ube suhlafuna.

Kuqakathekile ukusebenzisa imithi yesintu njalo yelapha ngendlela ezitshiyeneyo. Eminye yakhona iyadliwa ingaphekwanga kukanti eminye yakhona iyaphekwa njalo eminye yakhona iyacholwa.

Abalimisi labo sebeyilima imithi yesintu elaphayo lezinsuku. Kunkathi kudala sasikwazi ukuthi imithi yesintu itholakala egangeni. Kungaba kusezihlahleni, kumbe kungaba kusemasimini ezindaweni ezitshiyeneyo.

Minengi imithi yesintu kulezinsuku etholakala ezibhedlela. Eminye yakhona ifakwa endaweni ezitshiyeneyo, itholakala esemambodleleni ingamanzi ibengeyokunatha, kukanti eminye yakhona itholakala esematshubhini ibengeyokugcoba.

Imithi yesintu isebenza ngendlela ezitshiyeneyo. Kwesinye isikhathi kusebenza imithi enjengotshani, kwesinye isikhathi imithi yakhona injengezihlahla kumbeni amaluba. Isebenza ngendlela ezitshiyeneyo.

imithi yesintu isebenza ngendlela etshiyeneyo eminye yakhona kusebenza amahlamvu kukanti eminye yakhona kusebenza izithelo uyenelisa bjalo ukusebenzisa impande zaleso sihlahla ungasigebha usigezise ube usubhoyilisa ube usu natha umhluzi wakhona

Imithi yesintu kulezinsuku isitshintshiwe eminye yakhona isisebenza njengamaphilisi kukanti eminye yakhona njalo isebenza ekugcobeni njalo ke eminye yakhona isebenza ekunatheni, kuqakathekile ukusebenzisa imithi yesintu.

IGinger iyasebenza kakhulu emzimbeni womuntu esikhathini esinengi .Eyinye yakhona iyasebenza icholiwe iyimpuphu kukanti eyinye yakhona uyakwanisa njalo ukuyifaka emanzini ubusunatha amanzi akhona .

Imithi yesintu isitholakala kuzo zonke izindawo kungaba kusemaphandleni kumbe kusemadolobheni njalo isilinywa nguye wonke umuntu sokulula ukuthi itholakale iyasebenza ngendlela ezitshiyeneyo

Imithi esematshubhini isebenza ngendlela ezinengi, eminye yakhona ngeyokuthontisela endlebeni eminye yakhona uyathontisela emehlweni , eminye imithi etholakala ematshubhini ngeyokuthi ugcobe .

Kulemihlobo yemithi esibhedlela njalo isebenza endaweni ezitshiyeneyo. Eminye yakhona iyasetshenziswa ukunatha kukanti eminye yakhona njalo uyayisebenzisa ukurabha lapho okuyabe kubuhlungu khona.

Izihlahla zesintu sezisetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo, ezinye zakhona sebenelisa ukwenza amasepa ukuthi sigeze ngawo, kukanti eminye yakhona iyenzelwa ukuthi sinathe njalo eminye yakhona iyabe isicholiwe yaba yi"powder".

Imithi yesintu isilinywa kulezinsuku, iyalinywa ezingadini, emasimini lase zindlini kukanti kudala besikwazi ukuthi imithi yesintu itholakala egangeni lasezihlahleni kuphela.

Imithi yesintu isebenza ngendlela ezitshiyeneyo ikanti inengi laleyo mithi kulezinsuku kusetshenziswa amahlamvu ayo. Lawo mahlamvu ungawathatha uwasebenzise njengesitshebo kwesinye isikhathi ungathatha lawomahlamvu uwachole ube ubusuwafaka esilondeni esiyabe siphuza ukuphola.

Imithi yesintu isisebenza endaweni ezinengi kulezinsuku. Eminye yakhona yelapha ngokuyidla injalo kukanti eminye yakhona kulezinsuku iyaphekwa ibisifakwa ematshubhini, iyasebenza ekugcobeni.

Imithi yesintu isilungiswe ngendlela ezitshiyeneyo . Eminye yakhona isilungisiwe yafakwa ematshubhini, isiyi lotion okwanisa ukuyigcoba. Kukanti eminye yakhona njalo uyayisebenzisa ekugcobeni inwele zakho ukuze zikhule.

Sezizinengi izikolo lapho abezempilakahle abafunda khona kwezinye izikhathi basebenzisa imithi yesintu egoqela ichena ekufundeni kwabo. Ichena liqakathekile empilweni zabantu.

Imithi yesintu iyasebenzisa ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo .Kwesinye iskhathi kusetshenziswa amaluba alezo zihlahla kwesinye iskhathi njalo kusetshenziswa amahlamvu alezo zihlahla .

lmithi yesintu iqakathekile ukusetshenziswa kwayo. Kwesinye isikhathi kusetshenziswa amahlamvu alezo zihlahla. Uyakwanisa ukuwachola ubusuwagcoba emzimbeni wakho. Amanye njalo uyakwanisa ukudla amahlamvu akhona.

Ikhona imithi yesintu kulezinsuku etholakalayo ekwanisa ukuyenzwa laloba ngubani, abanye bayayipheka babesebeyifaka ezimbodleleni enceda kakhulu emizimbeni

Imithi yesintu isebenza ngendlela ezinengi uyakwanisa njalo ukuyisebenzisa nxa inyawo zakho zibuhlungu uyakwanisa ukukha amahlamvu uwaxhwathise ubusuthatha amanzi unyathele ngenyawo zakho.

Imithi yesintu yelapha izifo ezinengi. Kwesinye iskhathi amaxolo lawo ayasetshenziswa. Ungawagamula uwafake emanzini, ube usunatha isobho yakhona, kukanti lamahlamvu lawo ayasebenza.

Imithi yesintu iyabukeka eminye yakhona isisetshenziswa ukucecisa lasemayadini ngoba ilamaluba aphumayo. Amanye akhona ayabe eluhlaza, amanye ayabe emhlophe, kukanti amanye ayabe eluhlaza okwesibhakabhaka.

Imithi yesintu kulezi insuku sebececisa ngayo ezindlini eminye yakhona isebenza ngamahlamvu. Uyathatha amahlamvu akhona uwabilise ubusunatha amanzi akhona. Kwesinye isikhathi njalo leyo mithi iyasetshenziswa ukugcoba .

Imithi yesintu isitholakala kuzo zonke izindawo eminye yakhona iyatholakala ezindlini kukanti eminye yakhona itholakala egangeni. Okuqakathekileyo kulezinsuku yikuthi lathi sesikwazi ukuthi iyasebenza

Izihlahla zesintu sezihlanyelwa lazo kulezinsuku kukanti inengi lazo liyatholakala egangeni, ziyelapha njalo izinto ezitshiyeneyo ezinye zakhona ziyaphekwa zidliwe njengesitshebo.

Imithi yesintu isebenza ngendlela etshiyeneyo. Eminye yakhona itholakala ezihlahleni ezinkulu. Eminye yakhona isetshenziswa amaxolo alesosihlahla. Kukanti njalo eminye yakhona kusebenza amahlamvu.

Imithi yesintu iqakathekile kulezinsuku; eminye yakhona iyizithelo kukanti inengi lakhona kusetshenziswa amahlamvu akhona abanye kulezinsuku uyakwanisa ukuthatha amahlamvu ubusu rub lapho oyabe uvuvuke khona.

Imithi yesintu isisetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo eminye yakhona bayayichola ibe yi powder kukanti eyinye njalo sebeyenza ibe ngamafutha ukuze abantu benelise ukuzigcoba ngawo.

Kulezinsuku iyahlanyelwa imithi yesintu ungayibona uyacabanga ukuthi ngamaluba nje acecisileyo kukanti lawo maluba asomaluba yimithi yesintu esebenza emizimbeni yomuntu.

Imithi yesintu isetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo , kwesinye iskhathi uyakwanisa ukuwuchola lowo muthi ube yipowder , kwesinye isikhathi uyathela amanzi ube subilisa lawo Manzil ubusunatha

Imithi yesintu ayelapha ngendlela ezitshiyeneyo kwezinye izikhathi kusetshenziswa izhlahla ezinkulu ikant kwezinye izikhathi kusetshenziswa amaluba owatholayo egangeni kumbeni kusesendlini lapho okuhlala khona abantu

Zinengi izinto ongazisebenzisa emithini yesintu kwesinye iskhathi ungasebenzisa abantwana baleso sihlahla kukanti njalo lamaxolo ayasebenza , ungenelisa njalo lokusebenzisa amahlamvu

Sitholakala kuzo zonke izindawo imithi yesintu eminye yakhona iyahlanyelwa njengamaluba ezindlini kukanti eminye yakhona itholakala egangeni njalo iyelapha ngendlela ezitshiyeneyo, eminye yakhona kusetshenziswa amahlamvu.

Zitshiyene izihlahla zesintu ezelaphayo ,ezinye zakhona sezinje ngamaluba kukanti ezinye zakhona njalo ziyabe ziluhlaza uyenelisa ukusebenzisa amahlamvu akhona ukuze uzelaphe.

Imithi yesintu eminye yakhona idliwa nje ngamafruthu eminye yakhona uyakhona ukuhlafuna amahlanvu kukanti kwesinye isikhathi kuyabe kufanele ufake lawo manzil emanzini ubesunatha amanzi akhona .

Imithi yesintu ilapha ngendlela ezitshiyeneyo. Eminye yaleyo mithi uyasebenzisa izithelo zesihlahla, kwesinye isikhathi uyasebenzisa amahlamvu alesosihlahla. Uyakwanisa ukuwafaka emanzini ube usunatha amanzi akhona.

Kulezinsuku imihlobo yemithi yesintu minengi kakhulu, eminye yakhona iyadliwa ingaphekwanga, eminye yakhona njalo iyadliwa njengesithelo. Kwesinye isikhathi amanye amahlamvu ayacholwa ebe esesetshenziswa eyimpuphu.

Imithi yesintu isebenza ngendlela ezinengi eminye yakhona bayakha amahlamvu bawawomise besebewachola, leyo mithi iyasebenza ekufakeni izilonda eziphuza ukuphola.

Minengi imihlobo yemithi yesintu esebenzayo kulezi insuku eminye yakhona isebenza amahlamvu kukanti eminye yakhona kusetshenziswa impande zakhona kwesinye isikhathi eminye yalimithi iyacholwa.

Iyelapha ijinja emzimbeni isetshenziswa njengomuthi wesintu, eyinye ijinja uyayihlafuna kwesinye isikhathi uyayithola icholiwe, iyasebenza lasekuphekeni ukudla kwakho.

Imithi yesintu esetshenziswayo kulezinsuku eminye iyabe iyizihlahla ezincane eminye yakhona iyizihlahla ezinkulu. Eminye yakhona iyaphekwa kukanti eminye yakhona isetshenziswa injalo.

Minengi imithi yesintu, eminye ingaba ngamaluba kodwa iyelapha izinto ezitshiyeneyo, sibona iluba elilomfanekiso oyi"yellow" loluhlaza.

Isihlahla samagwava laso siyasebenza ngengomuthi wesintu ungakha amahlamvu aso uwagezise ube usuwabilisa unathe amanzi owabilisileyo ayelapha isifuba.

Imithi yesintu lasendulo ibiselapha lakhathesi iyelapha. Iyelapha ngendlela ezitshiyetshiyeneyo. Kwesinye isikhathi uyabilisa amahlamvu ubusuwanatha.

Kulezinsuku imithi yesintu iqakathekile njalo yelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Eminye yakhona itshengisa umbala oluhlaza.